wannan kuma hotoda kake gani hoton gonar rogo ce watau hoton gonar rogo ce a shi rogo yana daga cikin nau`ukan abinci da ainihin suka fi yi cikin ƙasa kamar daya a ana dasa shi ne ana dasa ainihin reshen sa ce a cikin ƙasa sai ta tahu bayan ta tahu ainihin sai ta yi a tsayiwar ta shi ne ainihin abun da ake buƙata kamar yanda doya take a shi wannan rogo an fiye noma su ne a kudancin najeriya idan kaje can kuda zaka samu a ita rogo shi ne babban abun da suka fiya noma duk da haka ma, idan ka zo yankin arewa zaka samu akwai gonannakin rogo a hotuna da suka gabata za ku ga ainihin inda ake sarrafa ita rogo shi ma a jawabin da ya gabata mun yi bayani akan yanda ake ainihin sarrafa ta dan haka rogo nau`I ne na abinci mai daraja mai kima wanda ainihin ake noma su a cikin ƙasa sannan lokacin girbin ta in yayi ana cireta ana sarrafata zuwa abubuwa daban daban a na abinci wannan shi ne rogo ka duba da kyau zaka ga hoton rogon.

Barka da wannan lokaci! A ciki gaba da bayani danagane da abinda ya shafi hotuna yau ina tafe da hoto wato na sarki ƙaramin sarki yayin da yake gaisuwa na jinjina wa wato ainahin babban basarake a kamar yadda muka sana wato? sarauta ta gargajiya ta bambanta bisa ainahin al'ada ko bisa ainahin ƙabila zuwa ƙabila ko ko in ce yare zuwa yare a wannan wannan da kuke gani da ake ce Cif da kuma Oba a wato al'ada ce irinta yarabawa a yarabawa a ƙasar yarabawa in aka ce ma Oba wato Oba basarake ne babban basarake ne wanda kujerarsa a ba a ba ainahin zaɓarka ake yi ba wato sarauta ce ta gado wannan ya gada ya ba ma wannan, wannan ya gada ya ba ma wannan kuma shi oba shi ne ma fi girman wato kujerar sarauta a al'adar yarabawa, shi kuma CIf wato zaɓaɓɓen shugaba ne wanda al'umma suka zaɓa ko ko in ce ainahin shi wannan Oba basarake ya zaɓa don su wakilci wasu al'ummu don haka a yayin da wannan wato Cif ya ainahin haɗu wato shi Oba yakan zama wajibi yai masa gaisuwa ta jinjina ta musaman sabida haka in ku da kuka duba hoton da kyau wato za ku shi ainahin zaɓaɓɓen basarake wanda ake ce da shi Cif na ainahin ɗaga hannu sabida wato ya ainahin gudanar da gaisuwa ta jinjina na musamman in ka koma yankin wato Hausa za ka samu akwai sarauta irin waɗannan amma su tsare-tsare na yadda suke gudanar da shi yakan sha bamban kamar yadda su ma ainahin Inyamurai suna da irin tasu al'ada da kuma yanayin yadda suke gaisuwa ta jinjina na musamman.

A wannan hoton ɗiya ce tana ainihin gabatar da rawa ta ginjina a a gaban dattawa, wato hoto ne na ainihin ɗiya da take da gabatar da rawan jinjina a gaban dattawa a’a babu shakka wannan al’ada ce da za ka same ta kowani yanki kake. A idan biki an gabatar da biki, bikin aure ko biki ko wani hidima na musamman to ana iya zaɓan kwararru musamman a ɓangaren rawa ainihin don su zo su gabatar su shaƙatar da ainihin dattawa. Saboda haka saboda haka za ku ga watan nan hoton ɗiya ce sanye da ainihin jan tufafi kuma ta ɗaura zani tana a ainihin gabatar da rawa ta jinjina don nishaɗantar da waɗannan dattawa da muke gani. Ka duba da kyau za ka wato hoton yarinyan yayin da take gabatar da wato ainihin rawa jinjina a agaban ainihin dattawa kamar yadda na faɗa wata ƙila a wata hidima ce ta musamman da shiyasa watan nan yariyan take gudanar da ainihin rawa ta jinjina a gaban waɗannan a ainihin dattawa dan ainihin nishaɗantar da su.

Wannan hoton jariri ne a madafa ko in ce wannan in ce wanna hoton yaro ne a tsugune a madafa. In kuka duba da kyau wannan ainihin madafa ce ta gargajiya ta shekarun baya wato in kuka duba da kyau za ku ga akwai tukwanne sannan akwai murhu, murhu na duwatsur irin ta gargajiya a wannan shi ne zubo irin na madafa namu na da, a inda ake yin girki a murhu da itace, ko kuma gawayi a mafi yawanci idan karkara a nan za ka samu irin waɗannan madafa kuma idan za ka koma birane, am fi ye aiki ne da iskar wuta, wato irin iska irin abun nan ta gas ko kuma in ka koma ƙauye za ka samu a ainihin in ka shiga madafa za ka samu murhu ce ta duwatsu. Ko kuma ta murhu gawayi da haka wanann ake cire ta a tsohuwar madafa wato ga yaro a ciki nan a cikin madafa.

Wannan kuma hoton da kuke gani, wato budurwa ce a ɗauke da ainihin amalanke ainihin ta fito rafi ɗibo ruwa, kode ince ta reƙe amalenke zata je debo ruwa a rafi. um idan kuka duba amalanke ainihin fasaha ce ta zamani, idan ka koma Arewacin Najeriya, mafi yawanci shekarun baya, ba da irin wannan ake aiki da shi ba. To, amma a yanzu fasaha ta kawo ci gaba. Amalanke yana daga cikin fasaha da ke ɗan kawo sauƙi. Sabida ainihin ɗiban ruwa .Don haka hoton in ka duba da ƙyau um ainihin yarinya ce ta ɗebo ruwa a cikin tulunta, sannan kuma ta dauko ruwan um ainihi da amalanke ta zamani .um Idan aka ce amalanke a Hausance um wasu suna fahimta ainihin fasaha da ake haɗa da saniya. Don haka in ka duba wannan hoton da ƙyau um amalanke ce ainihin ta zamani um mai dauke da ainihin ƙafa guda, don haka wannan yarinyar ta je ta ɗebo ruwa a rafi um tare da ainihin wannan amalanke. In ka duba ga amalanke nan ainihin ruwan ƙwai sannan kuma ga tanan daga ainihin ruwan da ta ɗebo sannan ta je ta juya a ainihin babban tulu a gida.

Barkanmu da wannan lokaci cigaba da bayani dangane da abin da ya shafi hotuna a yau kuma zamu yi bayani ne a kan wato wannan hotuna da ku ke gani hoto na wato ainihin a jerengen goruka a wato wanda aka jera yayin da ake wato ainihin jiran ɗiban ruwa. A babu shakka wannan hoto ne da yake nuni zuwa ga a mafi yawanci aa ƙarancin ruwa shi ke janyo irin wannan wato layi aa mafi yawanci idan aka samu ƙarancin ruwa a waje to akan samu irin wannan dandazo da zaku ga mutane sun jera wato kwanuka ko ko in ce aa tulu ka na ɗiban ruwa aa wannan ƙarancin ruwan ana samun shi ne mafi yawanci a karkara a wanda yanayin aa ko ko in ce yanayi kan kawo a samu ƙarancin ruwa wato fari, a wasu lokuta kuma a samu sansanin aa gudun hijira wato sansanin gudun hijira wanda wani abu ko ko in ce annoba ta haddasa ko ko in ce wata matsala ta musamman wato in aka tara mutane aa kafin a samu lokacin da za a musu hanyoyin samun ruwa wadatattu to akan samu irin wannan ƙarancin ruwan shi ke janyo irin wannan wato layika da ku ke gani a hoton, don haka in ku ka duba daga can zaku ga akwai gine-gine aa wanda aka ainihin rufa su da jajayen aa ainihin rufi aa daga ƙasa in ku ka duba da kyau zaku ga akwai aa jerengen aa tuluka bisa dalili na ƙaranci ainihin ruwa da haka aa wannan hoton a taƙaice yana nuni ne i zuwa wato guri ne wanda yake fuskantan yanayi irin ta ainihin ƙarancin ruwa ko in ce wadataccen ruwa

Barkanmu da sake dawowa a wannan shiri wato shiri ta ainihin bayani dangane da hotuna yau wannan hoto da zan yi bayani a kai wato hoto ne da ke nuni zuga ainihin masarrafar rogo irin ta ainihin gargajiya ba ta zamani ba don haka mene ne ake nufi da ko me ake ce da masarrafa to ita masarrafa waje wanda wato aka ainihin keɓe ta sabida a riƙa sarrafa wata na’u’i ta abinci i zuwa wani abu da zai amfani al’umma a ita masarrafa akan samu masarrafa ta wato masara masarrafa ta wato rogo masarrafa ta gyaɗa, a shi wannan masarrafa da ku ke gani wato kamar yadda na faɗa wato masarrafa ce ta rogo aa waje ne wanda ake sarrafa rogo aa farko akan ɓare sannan a niƙa, in aka niƙa sannan wataƙila a ciki sai a soya bayan an soya sai a ainihin busar sai a samu keɓaɓɓen guri a aje shi saboda a ainihin adana aa ita masarrafa ta kasu gida biyu akwai ainihin masarrafa ta zamani akwai kuma ainihin masarrafa ta wato gargajiya wanda ainihin aka tashi aka ko ko in ce mafi yawanci wanda zaku same shi a ainihi a karkara haka inka duba hoton nan da kyau zaka ga wasu matasa ne tsaye a karkara yayin da suke ainihin sarrafa rogo don haka inka je karkara zaka iske zaka samu masaraffa ire-iren waɗannan masarrafa da ka ke gani a ainihin wannan hoton daga ƙarshe kamar yadda na faɗa a idan aka tambaye ka wannnan hoton mene ne a taƙaice zaka iya ce musu wannan hoton wato ainihin masarrafa ce ta gargajiya wanda ake nufin sarrafa rogo na

wannan hoton da kuke gani hoton wato mota ce ta ɗaukan katakai daga jeji yayin da aka ainihin yanka su aka sarrafa su wato ita motar ita ake ce da ita load carrying vehicle mafi yawanci ƙwarin irin waɗannan motocin ya sha bamban da sauran motoci saboda suna da ainihin ƙwari da ƙarfi an kuma gina su ne da ƙafa ƙafafu da za su iya ainihin hau tudu da kuma munanan wurare don ɗaukan waɗannan kayan don haka wannan hoton hoton mota ce ta ɗaukan katakai ko za a ce ainihin itatuwa domin a je a sarrafa su a samu katakai don yin abin da zai taimaki al’umma baki ɗaya sabida haka in ka gani in ka ga irinta tana wucewa a hausa ce da ita muke motar ɗaukan katako ko ainihin yankakkun itatuwa motar ɗaukan katako ko ko in ce motar ɗaukan yankakkun bishiya

Barkanmu da sake dawowa uhm a cigaba da bayani akan hotuna a yau kuma na kawo muku hoton wato mutum ne a cikin gonarsa a mene ne gona? wato masu iya magana sukan ce noma tushen arziki aa babu shakka dai duk wanda yaga hoton nan yasan cewa wannan manomi ne yayin da ainihin ya zo ya zo duba amfanin gonarsa ko ko in ce yayin da yake gabatar da aiki a gonarsa wato ita gona wato sana’a ce wanda mutane ke yi don samoma kansu ainihin abinci don samo ma kansu ainahin abinci aa ita noma wato abu ne da ta ɗauko asali tun lokacin da ainihin aka halicce shi mutum haka duk da yake shi dai zamani ta kawo matakai daban-daban da ake bi sabida ainihin gabatar da wannan noma aa ita wannan hoton inka duba da kyau a tana bayani ne dangane da noma da ya shafi ainihin noma irin na gargajiya, wato noma da aka sani da ainihin mutum yake aiki da ainihin lafiyarsa ya gabatar ba ainihin noma ta zamani wanda ake aiki da wato ainihin na’urori da wasu kuma fasaha ba aa shi wannan noma alal haƙiƙa har yanzu yana nan yana tafiya idan ka koma karkara zaka samu mafi akasari mafi yawan mutane da suke rayuwa a karkara a suna ainihin gabatar da harka irin ta noma ta gargajiya ko ko in ce ta ainihin wanda aka? Gada tun zamanin kakanni, wannan kuma zai iya kasancewa bisa dalilin ƙarancin kuɗi ko kuma rashin samun wato ainihin damarmaki wato na ainihin mallakar aa na’urori ta zamani saboda haka in ka duba hoton da kyau yana nuna maka ne fa’ida ko ko in ce ainihin aa manomi a gonarsa yayin da yake ainihin gabatar da aikace-aikacensa ko ko ince ya zo ya ainihin duba amfanin gonarsa na

Barkanmu da sake dawowa don cigaba da bayani akan hotuna aa yau kuma ina tafe da hoto da ku ke gani, wato hoton ainihin kasuwa aa mene ne kasuwa? Wato kasuwa waje ne ƙebabbe wanda ake gabatar da wato cinikayya aa in aka ce cinikayya wato wata alaƙa ce ta siya da siyarwa da ke aukuwa tsakanin mabuƙaci da kuma wanda zai siyar da haja aa taƙaice kamar yadda na faɗa kasuwa ce wanda ainihin me siya da kuma me siyarwa suke ainihin zuwa su haɗu don gabatar da ita wannan cinikayya aa kasuwa ya kasu nau’i nau’i akwai wato kasuwan aa siya da siyarwa na kayan da suke da alaƙa da kayan sa wato tufafi, sannan akwai kasuwan kayan miya sannan akwai kuma ainihin kasuwan dabbobi sannan akwai kuma ainihin kasuwan kayan gona da ma sauransu sabida haka wannan kasuwa da ku ke gani kasuwa ne wanda anihin ana gabatar da cinikayya da ya shafe kayan miya a wanda ya shafi kayan miya aa mafi yawanci idan ka zan iya ce a ko wane yanki aa dole ne sai an sami ainihin kasuwa domin ita kasuwa ta kasance ne kamar ainihin wata gaɓa ce ta rayuwar ɗan adam ta zamani aa shekarun baya ita cinikayya an fiye yin ta ne a tsakanin mutane guda biyu aa wannan zai kawo hajarsa, shima wancan zai kawo sannan sai su yi musanya ma kasuwa ta zamanin yanzu a me siya zai kawo hajarsa shima mai siyarwa zai kawo hajarsa yayin da ainihin wanda zai siyar ɗin zai siyar, sannan wanda zai siya zai siya, sai ya ainihin bawa wanda ya siyarwa da kuɗi sabida haka wannan hoto hoto ne na ainihin kasuwa amma kamar yadda na faɗa a takaice, kasuwa waje ce wanda ainihin me siya da me siyarwa sukan haɗu don gabatar da cinikayya

A wannan hoton, kaman wancan da ya gabata, wato shi ma hoto ce na kasuwa, a bugu da ƙari, ita kasuwa kaman yadda na fada wuri ne wanda ainihin masu siya da masu siyarwa suke ainihin haɗuwa don gudanar da cinikayya, to amma su kasuwa kasuwani sun bambanta, akwai kasuwan shanu wanda ake ce da shi kara akwai wato kasuwan kayan miya wanda zallan kayyaki na masarufi ainihin miya na, aihin kasuwan hatsi dama sauran su, don haka, in ka duba wannan hoton, babu shakka wannan hoto ne na kasuwan kayan miya, ko in ce shashishen kayan miya gashi nan, in ka duba da ƙawa, za ka ga akwai tumatiri, ainihin ayaba, arihin dankali, ari gwanda, ari ma gari gayican, sannan arihin ma duka abun da ake buƙata dan gudanar da abinci ko koma in ce miya dama sauranu kaman yadda na fada, su kasuwa ne ana samu a yi kasuwan shanu zalla, haka wannan hoto in ka duba shi gashi nan, kusa za ka gane cewa wannan hoto ce ta ainihin kayan miya.

wannan hoton tana nuni ne da zuwa ainihin bikin ɗaurin aure hidima ta ɗaurin aure idan ku ka duba da kyau za ku ga amarya tare da angonta kuma za ku ga al’umma suna cikin farin ciki sabida bikin ɗaurin aure da ake yi ita bikin ɗaurin aure ta bambaƙnta bisa al’adu zuwa al’adu a wannan da kuke gani za ku ga ainihi ita amaryan ta saka jajayen kaya da kuma hula wanda yake nuni zuwa al’adan ibo wanda suke a kudu maso arewa a najeriya a nan kuma za ku ga angon zaune ita kuma tana zaune a ƙafarsa to ainihin bikin ɗaurin aure ne wanda hoton yake nuni ga sannan kuma shi bikin ɗaurin aure kowace al’ada da irin tasa hausawa suna da nasu fulani suna da tasu yarbawa suna da irin tasu ainihin biki na al’adu ta bikin ɗaurin aure don haka kowa da irin tasu sabida wannan hoton babu abin da take nuni ya a hidima ta bikin ɗaurin aure

wannan hoton tana nuna ainihin gaisuwa ta jinjina zuwa sodanni wannan al’ada ce wanda tafiyar take zuwa yarbawa yarbawa kuma kaman yadda muka sani su na ainihin zaune ne a najeriya a ainihin yamma kudu maso yamma to al’adunsu kenan yayin da aka ba ka aure toh suke ainihin riske surukan na ka dole ne ka musu gaisuwa irin ta jinjina ba ma surukan ne kaɗai ba al’ada tana da faɗi wato ainihin shuwagabanin ma ana kwanta ne a musu gaisuwa irin ta jinjina na wannan hoton shi babu abunda yake nuna illa yana nuna mutum ne ya zo yana ainihin gaisuwa ta jinjina wa surukaninsa bayan an masa babban alherin ta ba shi ainihin mace don ya aura don haka hausawa suna da irin tasu ibo suna da irin tasu fulani ma suna da irin tasu al’ada ta gaisuwar jinjina wannan hoto ne ainihin yarbawa ne da kuma yadda ake ainihin gaisuwa ta jinjina bayan samun macen aure

Barkanmu da sake dawowa a cigaba da bayani dangane da hotuna a wannan hoto da ku ke gani wato hoto ne na wato ainihin aa haƙori ko ƙasusuwan dabbobi da ake aiki da su a matsayin kuɗɗi aa su waɗannan aa aa ko ko in ce ƙasusuwa ko haƙora ta dabbobi wanda ake aiki da su a matsayin kuɗi, wannan aa al’ada ce ko ko in ce wato ainihin a an gabatar da aiki da waɗannan a matsayin kuɗi a tun aaa zan iya ce shekaru dubu ɗaya da ɗari tara baya kafin ainahin aiki da kuɗi ta ƙarfe, ko kuɗi ta ainihin takarda ta wanzu wato wata dabara ce da hikima ga mutane maganata suke aiki da ita don gudanar da cinikayya aaa samun wannan dabara ta aiki da wato haƙori ko ko in ce gaɓoɓuwa na dabbabi a matsayin kuɗi aa shi ne dabara da ya zo ya ainifin kau da cinikayya da ake yi ta musanya, wato ka kawo min wannan ni kuma in baka wancan aa shi ne mutane suka zauna Allah kuma sai ya basu baiwa suka sauya zuwa aiki da ainihin wato aa gaɓoɓuwa na ainihin dabbabi a matsayin a kamar yadda na faɗa wannan an gabatar ne da shi aa shekarun baya wato shekaru ɗaruruka can da suka wuce aa dubu ɗaya da sha tara aa kafin a samu ainihin aa hikima ko ko in ce basira ta aiki da? wato ƙwandala, ko in ce kuɗaɗe na ƙarfe da ake aiki da su a zamanin nan don haka aa in kaga wannan da a babu shakka kuɗi ne zaka ɗauka shi a matsayin kuɗi, zaka je kasuwa siya sannan kuma ka ainihin gabatar da cinikayya da ka so ma a wannan zamanin ba a kallon su a matsayin kuɗi sabida kuɗi ta sauya aaa a sannan ana mu’amala ne da kuɗi ko ko na takarda ko ko ainihin wato na ƙarfe

wannan kuma hoto da kuke gani kudi ne na zamani zaku ga akwai naira dari biyu naira dari akwai naira hamsin akwai naira goma wannan shi kudi ne da kuma shi ake ma’amala a najeriya idan kafita wuri da ba najeriya ba basu kallonshi a matsayin kudi dan haka wannan kudi ne ta zamani wanda anihin ake ma’amala dashi a kasuwa a saya a sayar da kuma sauran cinikayya da duk wani abun da ya shafi siya da sayarwa wannan kudi ne ta zamani kuma har yanzu tana aiki zaka ganta akwai dari biyu akwai naira dari a kwai naira hamsin akwai naira goma gasunan dai a ai nihin nau’uka nau’uka mafi girma a kudin zakaga dari biyu ne sannan dari sannan hamsin chan daga ciki naga Kaman akwai naira ashirin sannan naira goma sannan naira biyar banan kadai kudin najeriya ta tsaya ba akwai naira dubu guda daya akwai kuma naira dari biyar wadannan sune kudin da ake ma’mala dasu a saya a sayarwa a najeriya a sauran kasashe kuma basa aiki da wannan suma sunada irrin tasu kudi da suke aiki da itta a wannan zamanin haka wannan kudi ne da mu’amala dasu a kasuwanni a najeriya dan cinikayya.

wannan kuma hoton za ku ga mutum kwance a bisa gado sannan kuma za ku ga ƙararrawa a gabansa shi wannan ƙararrawa ƙararrawa ce wanda ake saita ta sannan ta tada mutum daga bacci idan kuka duba da kyau za ku ga ainihin yana yunƙurin kasheta yayin da wata ƙila gari ya waye to suna aiki da wannan ƙararrawa ne don aje lokaci da za su tashi su gudanar da wata buƙatar su a cikin dare wasu kuma suna saita yayin da gari ya waye su ainihin farka gudun kar a makara to wannan ƙararrawa yawanci ba a mu'amala da ita sosai a nan gurin amman in ka koma ƙasan turai suna ainihin mu'amala da shi mu a nan an fi yin mu'amala ce da ƙararrawa irin ta waya za ka samu mutum ya saita ta yayin da lokacin tashi ya yi sai ta motsa ta tada shi to wannan hoton yana ainahin nuna mutum ne ya aje ƙararrawan sa kuma lokacin tashin shi ya yi kuma ƙararrawa ta motsa yana yinƙurin zai tashi ya miƙo hannu zai ainihin kashe ta don haka mu sani wannan ƙararrawa ce me tayar wa daga bacci

wannan kuma hotar hotar tashar babura ne hotar ainihin tashan babura idan muka ce tasha tasha waje ne ainihin inda ko mu ce mafakan mafakar ababen hawa amma a wannan hoton yana nuni ga ainihin garejin babura ita babur ƙafa biyu ne da ita sannan kuma suna da ainihin mafakarsa wato ko a ce ainihin tashar babura tashar babura a kaman yanda na faɗa kowace abin hawa tana da garejinta misali jirgin sama tana da garejinsa akwai kuma ainihin me ake ce da shi motar hawa tana da ita ma tasharta haka zalika ainihin su ma babura suna da ainihin tasharsu sabida ainihin mabuƙata waɗanda suke da buƙatar tafiya mara ainihin tazara mai yawa kuma akan same su ne a kowane birni da ka je hatta ƙauyuka ma ana samun ainihin tashar babura

wannan hoto da kuke gani hoto ne ta tasha tasha wani keɓɓaɓɓen guri ne a gari da ake samun ababen hawa da mutane suke haɗuwa don ainihin tafiye tafiye da kuma inda suke son su je inda suke buƙatan su tafi sannan tasha guri ne wanda in kai tafiya ababen hawa za su kai ka wajen sannan wanda zai yi tafiya shima nan yake zu:wa sabo:da ja sa:mu abun hawa da zai ɗauka ʃi ja tafi inda zai tafi idan ka du:ba ho:ton da kjau za ka ga akwai moto:ʧi sannan akwai muta:ne su waɗannan mu:ta:nen sun zo ba ba don ko:mai ba sabo:da ainihin su sa:ma abun hawa don zuwa inda suke buƙatan su tafi sannan wasu daga cikin su matafiya ne wanda suka dawo daga guraren da suka fito ainihi don haka tasha keɓaɓɓan guri ne kowane gari za ka samu akwai tasha idan ka je kowane gari za ka samu akwai tasha sabida matafiya da kuma inda su ke buƙatan su tafi don haka wannan guri shi ake ce da shi tasha in ka duba da kyau a hausance misali idan ka zo kano akwai tasha ka je jos akwai tasha ka je jigawa akwai tasha in ka je legas akwai tasha ka je fatakot akwai tasha ka je jahar nasarawa ma za ka samu akwai tasha

Wannan kuma hoton dattijo da kuke gani, wani basarake ne da akyi me suna Oba Obonoramwe Nuboyesi. Basarake ne wanda akayi shi a a wata masarauta aa aa alaf sha takwas da tamanin da takwas. Zuwa ainihin sha takwas da casa’in da bakwai. shi wannan basarake, anyi shi ne a masarautar masarau masarau masarautar Benin. A wannan lokaci ya kasance masani ne, saboda gwagwarmaya da yayi da turawan mallaka. Yayi yinkurin ƙare masarautar sa, daga ainihin mulkin mallaka na turawan yamma. Wannan mutumi yayi kokarin tonawa ainihin muga mugayen manufufinsu. A sannan har ya kai ga, waɗannan turawa suka kamashi, suka ƙamashi su ka mai hukuncin suka korasa daga garinsa. Haryakai ga yabar garinsa. Wanda yakasance har a yau, ana tuna dashi saboda jarumtar daya ainihin nuna. A iyag don yunkurin ya ƙare masarautarsa, daga ainihin wannan mulkin mallaka. Wanda ya janyo har yarasa ainihin kujerarsa, Aka kuma koreshi daga cikin garin. A yau ana tunawa ne dashi amatsayi jarumi, na aihinin wannan yankin.

Wannan kuma hoto dakuke gani, ainihin kamfanine ma tatan manja. Kamfanine ma tatan manja. Ahh ita wannan kamfanin, da ake ta tsan manja. Ana tatsan manjane, daga ainihin ahh kwakwan kwara. Idan aka samo ita wannan kwakwan kwara, se a ainihin dafata. Se azo a ainihin raba kwaran da bawonta, wanda daga ciki ake zuwa a tatse a matse. Sannan se a ainihin, sarrafata. Bayan an sarrafata, se azo a rabata da ainihin manjan. Bayan an rabata da manjan, kuma se a kara dafa manjan, a dafa manjan. Sannan se a aunata a kaita kasuwa, a fara siyarwa. To wannan ainihin matatan anyitane saboda a samu sauki. Dudda shike da akwai, wasu hanyoyi da ake bi dan tatsan wannan manja. Amma wannan hoto, yana nuni ne igiya a ainihin zuwa ga tata ta zamani. Wanda kuma shine mafi sauki yanzu, wanda ake ainihin tatsan manja. Musamman in ya kasance, a tatsan manjan musamman in ya kasance dayawa za’ayita. Dan haka hoton, yana inuni ne akan yanda ake ainihin sarrafa. Sannan a tatso manja, daga ita kwara.

wannan kuma hoto da kuke gani hoto ne na ainihin gida gidan laka ko mu ce gidan ƙasa wannan gida ne ainihi irin gida ta zamanin da wanda ake yi kafin bayyana gine ginen zamani gida ne wanda ake yin ta da ƙasa za ai ainihin ɗibo ƙasa a kwaɓa a mulmule ta sannan a gina ta a sarrafa ta bisa yanda ake so ai ainihin aiki da ita waɗannan gidaje suna har yanzu suna nan a ƙwauyuka in aka koma ƙwauyuka za a ga yadda ake ainihin gina su ba gida ne ta bulo ba gida ce ta ainihin ainihin laka da laka ake ainihin yi ta waɗannan gidaje wanda aka fi saba da su tun gabanin fasaha da ta zamani ta kawo sauƙin gine gine ga abubuwa zamani kamar ainihin ƙarafuna da suminti kafin nan tsofaffi da ainihin mutanan da laka ne ake haɗawa sannan sai ai ainihin gina irin wannan gida da ku ke gani shi ake ce ma ainihin gidan laka gidan laka idaƙn ka je zariya har yanzu za ka gan su in ka je kano ko ka shiga jigawa a cikin biranai za ka samu har yanzu akwai ire iren gidajen

Wannan kuma hoto da kuke gani, hoton bene ce, idan ka duba da kyau za ka ga tsohuwar bene ce hawa guda, a ƙasa za ka ga akwai kaya sanye, wankakkun kaya an sa; shanya, sannan a sama, za ka ga ƙofofi guda uku. Wannan gine-gine irin ta zamani ne, wato tsohuwar bene, an fiya samun irin waɗannan bene a birnika inda aka s; ake samun ƙaramcin fili, wannan shi ke janyo a gina irin waɗannan benayen. Dan haka, ba a fiya samun sa a ƙauyuka ba Idan ka je birni irin su Legas, in ka shiga Kano, akan iya samun irin waɗannan benayen. Mafi yawanci gari da yai cinkoso, shi nan za ka samu ainihin benaye, tsofaffin benaye wanda aka ainihin gina su tun shekarun baya. To, wannan, shi ake ce da shi bene a Hausance, ko a ce tsohuwar bene.

Kosayemore Josef mawaƙi ne na algaita, sananan ɗan Nijeriya daga Jahar Edo, an haife shi ne a sha tara da arbain da biyu sann an ya rasu a dubu biyu da sha bakwai, wannan mawaƙin algaita sananne ne sosai wanda faɗin Jaha da kuma ainihin Nigeriya an san da shi an haife shi ne a ainihin Benin city wato ta jahar Edo ya fara ainihin mu’amalarsa ta hura busa a alab sha tara da sitin sannan ya wakilce Nigeriya a gurare daban-daban wannan bawan Allah an san shi sosai ta wani ainihin fitacen waƙar sa wanda kaman wanda ake ce da su ori jeje da kuma akwakwava da olele waɗannan waƙoƙi ne da ainihin sukai fice a wannan lokacin wannan ainihin Kosayemore Josef ya samu ƙyaututtuka da dama a sanadiyar waɗannan waƙoƙin sa da ya yi wannan waƙoƙin basu tsaya a nigeriya kaɗai ba wannan bawan allah yay i mu’amala da ainihin mawaƙan busa na sauran ƙasashen nijeriya sannan ya ci ƙyaututtuka da dama.

Barkanmu da wannan lokaci! A don ci gaba da bayani dangane da abinda ya shafi hotunan a yau ma muna tare da hoto ne na madafa wato madafa Hausawa kan ce da shi kicin shi anahin kicin waje ne wanda ake girke-girke kamar yadda ku ke gani akwai nau'ukan kicin ɗaya zuwa biyu wato akwai kicin da take ta cikin gida sanna kuma akwai ainahin kicin da a a gabar gida wato buɗaɗɗaya kenan in ka duba wannan hoton da kyau in ka lura da kyau za ka ga wato mace ce yayin da take ainahin dafa girki a ainahin ɗayan nau'i na kicin wato kicin da ke ainahin gaban gida a shi kicin ko ko in ce madafa wuri ne wana aka keɓe shi don gudanar da nau'uka na girke-girke ko ko in ce soye-soye da ainahin annashuwa da ya shafi mu'amala da da abinci shi ya sa za ku ga akwai ainahin wasu 'ya'ya guda uku a tattare da ita suna ainahin jiran kaso na abincinsu yayin da girkin ta ainahin nuna a mafi yawanci a jama'a sukan so shi madafa ta gaban gida wato shi kicin da ke ainahin a wajen gida sabida akwai samun iska kuma da annashiwa akwai kuma wadataccen fili wanda, wanda ke girki zai ainahin samu dama ya nunfasa wasu kuma suna ainahin zaɓar madafa ta gaban gida ne sabida a abubuwa da suke ta'amuli da su wato makamashi da suke ainahin ta'amushi da su wajen shi wannan a girke-girke da ma sauransu to don haka shi madafa na gaban gida ko ko in ce kicin da ke a gaban gida a babu shakka za a iya ce yana da ɗaɗin mu'amala a bisa wanda aka ainahin tanada a can cikin gida.

Wannan kuma foton fada ce, fadan sarki, fadan sarki na masarauta, wato idan kuka duba da kyau zaku ga ainihin sarki ne a fadansa da kuma ainihin al’ummansa ko za a ce fadawa aa wannan masarautan, wato ita fada al’adace wanda an san tun gabanin zuwan turawan yamma al’ada ce da take a ainihin nijeriya gabas da kuma ainihin yamma, da arewa kowa ce sassa suna da ainihin masarauta kuma irin tsarin shugabanci irin tasu. Haka ainihin al’ada ta gina masarauta ba abu ne da aka fara yau ba, idan kaje Kano akwai masaratau masarautar ainihin Kano akwai kuma ta Zazzau in ka zo nasarawa akwai masarauta zaka samu shugaba aa masarauta wato shi ne sarkin gargajiya da kuma ainihin fadawansa akan iya fito wani lokaci aaa rinƙa mu’amala a wannan fadar, akwai gurare dabam dabam wanda aka ainihin keɓe a cikin fadan wanda ainihin ake gudanar da shari’o’i da aaa ya shafi shugabanci.

wannan kuma hoto da kuke gani hoto ne wanda yake nuna wasu al’umma da suka kai ziyara ga oba, wato oba suna ne na basarake wanda ke wakiltan Yarbawa al’adace wanda za a iya tashe a yankunan Yarbawa. kaman yadda a Kano ana ce da sarki, sarki. a kudu maso gabas yankin Inyamurai kenan, can kuma wato Ibo kenan, ana ce da ainihin basaraken su igwe. su kuma Yarbawa basaraken Yarbawa ce masa ake yi oba. to wannan al’ada nasu dai mafi yawanci dan maziyarta sun kawo ziyara na jinjina, to sukan ziyar ce shi a fadansa. gashinan za ku ga fadawa da jajayen kaya, can kuma zaku ga sarkin yana zaune a kujerar sarautarsa. su kuma waɗanda suka kawo mai ziyara ga su nan zaune a ƙasa domin suna gaida shi suna jinjina masa. wannan al’ada ita ce a na ce mata al’adatah Yarbawa. haka hoton yake nuna al’ada irin ta Yarbawa ta basarake da maziyarta sun kawo mai ziyara ta jinjina.

Lokaci ma’auni ne na aiki koko in ce nasara. Sarrafa lokaci, sarrafa lokaci matakai ne da mutum ya kan bi dan samun nasara cikin ƙanƙanin lokaci, idan muka yi magana akan sarrafa lokaci to dole ne in a kula da ababe guda uku na farko tsarin lokacin, na biyu bawa ababai masu mahimmanci ko fara da ababai masu mahimmanci, sannan na uku kula da yadda ya kamata a gudanar da abun koko in ce ƙeƙe-da-ƙeƙe akan wannan abun da mutum ke yi dan samun nasara. Tsara lokaci duk abun da ɗan’Adam zai yi in ya kasance ya ɗiba masa lokci to lallai babu shakka zai yi nasara a kanta, wato misali mutum ya ce yana aiki guda uku da zai yi to kowane aiki in ya kasance ya ɗiba mata lokacinta to nasara za ta kusanto shi, sannan na biyu shi ne ba ma ababe masu mahimmanci fa’ida wato waɗannan abubuwa guda uku sai ka duba wanne ne ya kamata a fara da shi, kasancewa wanda za ka fara da shi ya fi kowanne mahimmanci, sannnan na uku ka yi iya ƙoƙarinka ka maida hankali akan wannan abun da kake yi. Waɗannan shi ne taƙaitaccen bayani a kan ainihin sarrafa lokaci.

Wannan hoto da kuke gani hoto ne na jami’in tsaro, wato ɗansanda wanda ke ainihin kwantar da tarzoma. Shi wannan dansanda, dansanda ne kamar yadda kuka sani amma ya fiye karkata ne ainihin raba ko ace ainihin kau da tarzoma, idan tarzoma ya ta so to wa’innan su ne hukuma da ake turawa don su je su ainihin kwantar da duk wata tarzoma, don haka shi wannan dansanda ana iya ce dashi dansandan kau da tarzoma, ɗansandan mai da tarzoma, suna da ainihin nau’in kaya da suke sakawa sannan da kuma irin makamai da suke aiki dasu don ainihin kauda tarzomo. Mafi yacanci wa’inna hukuma in suka zo ko kuma in tarzoma ta tashi ko ace zanga zanga ko ace ainihin gardama ya shiga tsakanin mutane suna nema su ilata junansu ko kuma ace al’umma sun fuskanci gomnati ko suna so su bartana mallakan gonnati su wa’innan hukumomi ake ainihin tuntuɓa wannan mafi yawanci suna aiki ne da makami na kau da tarzoma kaman barkonun tsohuwa da kuma ainihin harsashe na roba don kau da ainihin shi tarzoma.

shi kuma wannan hoton hoton wata ƙauye ce da ake da ita rokiososo wato ƙauye ce za ku ga ga duwatsu ga hotonta ita ƙauyen ana ce da ita ainihin rokiososo wannan ƙauyen rokiososo ƙauye ce wanda take a ainihin a ƙaramar hukuma da ake ce da ita akolo-edo ita akolo-edo tana cikin jihar ainihin edo edo kuma tana ɗaya daga cikin jihohin nigeria ce wadda take ainihin kudu maso yamma kudu maso yamma don haka hoton in ka duba da kyau hoto ce na ƙauye ƙauyen kuma ana ji da ita a rokiososo rokiososo sunan ƙauye ce ba birni ba ka duba hoton da kyau tana nuni ce tana nuni ne i zuwa ainihin ƙauye ƙauye ƙauye fa in aka ce ƙauye ƙauye kuma wani ɗan gari ne ɗan ƙanƙanuwan gari amma mai ɗan mutane marasa yawa sosai don haka hoton wannan garin shi ake ce mishi ko kuma in ce ƙauye shi ake ce da shi rokiososo rokiososo ƙauyen rokiososo

Wannan kuma hoto da kake gani hoto ne ai nihin tsauni, wasu kan kirashi da sunan tsauni wasu kam kirashi da sunan tsane, to mu anan munace dashi tsauni. Tsauni ai nihin zamu iya ce Kaman fada ce ta boka ko a ce gidan boka, ko a ce keɓaɓɓen gurin da boka ya ɗiba saboda ai nihin mutane su rinƙa zuwa dan samun biyan buƙata. A kan iyya ce itta tsauni, tsauni ai nihin gurin bauta ne na addinin gargajiya, ko kuma ince addinin matsafa. Kaga in mutun dake addini wanda bata islama ba kuma bata kiristanci ba, to babu shakka zaka samu ai nihin addini gargajiya ce, inya kasance addinin gargajiya ce yake zaka samu wurin bautan shi addinin gargajiya shi akece da itta tsauni dan haka wannan hoton da kuke gani zakuga akwai junki, ga gunki sanye to saika samu su masu bautan addinin gargajiyan nan suke zuwa dan jinjiwa shi wannan abun bautan da suke bautawa haka wuri irrin wannan a nace da itta tsauni ko kuma tsane.

Wannan kuma hoton jariri ne ke bacci, jariri ke bacci ko in ce yaro ne yana kwance bisa gado yana bacci. To, um kaman yanda muka sani, mafi yawanci yara kan yi bacci a lokuta da dama. Yaro yakan kwanta yai bacci da rana, yaro yakan kuma kwanta yai bacci da daddare. To, in ka duba wannan hoton da kyau, za ka gan shi sanye da fararen kaya, ainahin kuma kwance bisa gadonsa. Kai in aka tambaye ka wannan hoton, ka ga kan iya ce a jariri ne ko kuma ka ce yaro ne yana kwance yana barci. Wannan hoton, yaro ne yana kwance yana ainafin barci. In aka tambaye ka wannan hoton, ka a hoton yaro ne, yana kwance yana bacci. To, ita bacci abu ne wanda ainafin ta zama wajibi kan kowa, kowa kuma yakanyi bacci, haka kuma wannan yaro ne jariri ne yana kwance yana ainihin barci.

Wannan hoton da kake gani hoton mace ce ma’aikaciyar jama’a wato ma’aikaciyar jama’a mutane ne wanda suka zaba su ainihin kula da mallakan al’umma in muka ce mallakan al’umma shi ne ainihin kayan gomnati wanda ya kama daga kama hanya asibiti makarantu. Don haka wannan hoto ne yana nuna mace ce tana ainihin tsaftace titi titin gonnati. Ana samun wadanan a makarantu ana kuma samunsu a asibitoci ana kuma samunsu a tituna don su ne ainihin mallakan gonnati, mallakan gonnati kuma ita ake ce da ita mallakan al’umma don haka su muhimmin aikinsu tsaftace waɗannan gurare dama sauransu. To duk wanda ya zaɓa ya kula ainihin mallakan gonnati ane ce dashi ana ce dashi ma’aikacin jama’a ko muce dashi ma’aikacin jin kai. Saboda suna ainihin bada gagaruman a himma don tabbatar cewa a mallakan gomnati sun samu kulawa.

wannan hoto kuma hoto ahh bukka ce wato bukka wadda aka saƙa ta da ainihin ahh ciyawa da kuma itatuwa waɗannan ainihin bukkokin gine gine ne da ake samu a kan samu a ƙauyuka ahh mafi yawanci mutane da suke mu’amila da wannan ya kama da hausawa hausawan ƙauye da kuma ainihin fulani fulani har yanzu sun raya wannan al’ada na gini da ainihin itace da.. da ciyawa in ka koma kudu in ka koma yankin kudu wato arewa maso tsakiya yankuna irin su ah benue suma akwai tibabe har yanzu al’adun tibi za ka iya samun irin wannan gine gine wannan gine gine ne an fiye sanin mafi yawanci dai fulani ne wanda ba su ainihin zaman din din din su ke irin waɗannan gine gine wannan tsohon fasaha ce ta zamani kafin a samu ainihin ginin ahh ƙasa da.. da ainihin wato farin siminti don haka wannan gini da kuke gani shi ake cewa bukka ana ce da su bukka bukka

wannan kuma hoton malami ne ko kuwa in ce malama a cikin ainihin ajinta malama malama wato wasu al’umma ne keɓaɓɓu wadda suka ƙware a ainihin ilimantar da ‘ya’ya ana samun malamin boko ana kuma iya samun malaman addini don haka wannan malama ce idan ka duba hoton da kyau za ka gan ta a cikin aji ga ɗalibai nan tana ainihin koyar da su rubutu malama malama ce ake ce da ita kuma namiji ana ce da shi malami in kuma suna da yawa ana ce da su malamai don haka wannan hoto da kuke gani hoto ne na malama a cikin aji tana karantar da ɗalibai ilimi idan ka duba da kyau dai wannan malamar boko ce ba malamar karantarwa ta addini ba saboda idan ka duba da kyau za ka ga yaran zaune ba tsangaya ba ce wannan makaranta ce ta ainihin boko allah ya yi wa malamai albarka amin na gode

“Time management”, a Hausa shi ake kira sarrafa lokaci. Lokaci, ainahin abu ne wanda ke aina nasara, ma’aunin nasara ce. Don haka, yana buƙatar sarrafawa don samun nasara, wanda ya daraja lokaci, ya sarrafa ta yadda ya dace, to babu shakka ze samu sakamako babba a duk al’amura da yake ainafin gudanarwa a rayuwarsa. A, abu na farko a sarrafa lokaci da mutun ya kamata ya kiyaye shi ne, aiki da yake yi lokacin da kuma ze yi ta ya gama. Sannan kuma, matakai da ya kamata ya bi, don tabbatar cewa ya gudanar da aikin shi cikin sauƙi. Wannan, shi ne ake nufi da ainihin sarrafa lokaci, kamar yadda na faɗa da farko, sarrafa lokaci, ya kasance abu; abin da za ka yi, ka ɗakko masu mahimmanci, ka gabatad da su, sannan ka ɗiba ma kanka lokaci da ya dace ka yi abin. Misali, idan aiki ne me farin yau, zan iya ɗiba mishi ainihinmintina, sa’annai, kwanakai, sakunnai ko wata. Wannan, shi ne zai taimaka maka, dan tabbatar ka kiyaye lokaci.

Hoton yaro yana shan ruwa a fanfo wannan da kuka gani yaro ne da yake shan ruwa da hannunsa na famfo. Famfo yana ɗaya daga cikin hanyoyin samun ruwan sha. Hanyoyin samun ruwan sha suna da yawa. Akwai famfo akwai burtsatse akwai rijiya sannan kuma akwai rafi, yadda kuke ganin wannan yaron yana sha ruwa ne a fanfo da hannunsa haka a shawarce kamata a ce yaron ya sha ne da kofi ko wata ƙwoƙwo ba mamaki rashin kofi ko kwokwo shi ya janyo yaron ya yi aiki da tafukan hannunsa Don haka kamar yadda na faɗa daga farko wannan yaron yana zaune yana aikin shan ruwa da tafukan hannunsa daga ainihin magudana ruwan ta ainihin famfo wato ta ainihin fanfo.